Ebinyobwa bitekyire empogora biri omu kasiyaani karikwera kandi hariho ebitondwire n'ebitatondwire, byona biri omu kasiyaani.

Abaana bariyo nibazina amazina g'eby'obuhangwa kandi bajwaire ebirikushushana n'omu mutwe bajwairemu ebirikushushana bariyo nibazina abatsigazi n'abaishiki.

Enkoko ziri omu butimba bwazo hariho eziri omu kokubanza, hariho eziri omu kakabiri, hariho eziri omu kakashatu hariho eziri omu ka kana hariho eziri omu kakatano. Omu maisho ga g'obu obutimba, hemereiremu abashaija babiri. Omwe aine aine eshaaha aha mukono, ajwaire n'esaati.

Akatare karimu abantu nibaguza kandi harimu n'abandi abarikugura. kandi hariho emitaka ahaigru erikuyambaho ebintu by'abantu okutateerwa mushana nainga shi enjura. Omu bintu ebi barikuguza harimu amajaani harimu wotameloni ezishazire n'ezitashazire, harimu apo, harimu eminekye, harimu karoti omu katare.

Emotoka y'okurambura eri omu eihamba kandi omu maisho gaayo hemereiremu omushaija aheekire kamera ey'okuteeza ebishushani.

Enyanya nyingi kandi nungi ziri omu biti by'okugurizaho kandi ziri omu biti bibiri eby'okugurizamu nizitukura nizitukurira kimwe

Abaana babiri bakwatine omu maraka bariyo nibatambura bajwaire esweeta nindeeba omwe ajwaire esweeta erikutukura bariyo nibatamburira omu ruguuto, omu rubaju rwarwo harimu emiti, harimu emiti nyiingi y'ekibiira.

Omukazi abyami ahu arikuguriza ebintu naaguzaho ebitakuri ebiyuuni kandi yabyama ku yabyama enyuma ye hariyo akatebe aku barikushutamaho aha rubaju hariho omutaka nana aha rubaju orundi hariho omutaka

Omwishiki ari omu supermarket kandi aine eishokye ririkwirangura ayetsigire ebirangi ebirikutukura aha munywa kandi akwitse chokulati omu ngaro ze za bumosho.

Esente nyingi hariho ek'enkumi itaano hariho obw'emitwaro ebiri bubiri hariho aka rukumi nak'omutwaro kandi esente ezo ziri omu kara erikutukura, eya kiragara na n'ezindi.

Abakazi bari omumuhanda nibatambura omuri abo harimu omukazi oyebembeire Ori omumaisho ajwaire Gomesi Kandi ayesubire ekitambara kirikwera Kandi amukuratiire aine ekiteteya aheekire enshaho nawe akuratsireho ajwaire Gomesi akikiire omwana n'abakazi bashatu.

Omushaija ariyo naayera omwana kandi ajwire silipa za buru, akwitse orugari ariyo naayera omwani kandi aha rubaju rwe hariho akadeeya karimu omwani

Amaju gombekire gaine enyingi za buru gasiigire erangi erikwera, omu maisho gaga amaju hariho amato, amato nago n'aga buru enyima yago amaju hariyo obushozi bubiri aha bushozi obwo hariho emiti

Omushaija ayemereire atsibire eishokye kandi aha munwa n'enyindo ajwaireho masiki erikwiragura kandi ajwaire esaati eine amapesha y'emikono miraingwa.

Abaishiki bashatu bashitami kandi biine laputopu bariyo nibareebaho baine laputopu ibiri kandi omwe ajwaire enkofiira abandi baine amashokye maraingwa kandi omwe ajwaire n'agarubindi.

Ebijuma bingi kandi biineho na gyuyisi erikuruga omu bijuma ebyo. Omu bijuma ebyo harimu emicungwa harimu enanansi harimu karoti. Hariho gyuyisi eyaruga kukorwa omuri ebyo ebijuma. Gyuyisi n'ey'emiringo mingi eyaruga omuri ebyo ebijuma.

Amaju abiri gombekyise ebitaka kandi ebitaka ebyo biriyo nibishenyuka harimu emiingo kandi enju ezo emwe eshakize obunyaatsi endiijo eshakize amabaati kandi enyima yaazo hariyo emiti.